Kawiichi rosu mine lawanno rosaano rosoho woraqatansa fa'nite ofolte no rosu guuntenna xe'ne la'annori giddo millissanni no.

Kolisho godo'linani richo lawanor giddo beetu ofolle no halli alesi mullichu no halli worooni waajjo doogaamore uddire no lekksira kolisho shamaxe wodhe no gonnesira kayinni manootu ofolle leelanno baayichu lowo geesha baxisano.